hanyoyin kula da juna biyu na gargajiya na nufin irin dabaru da hanyoyin da ake amfani da su tun zamanin da wajen kula da mata masu juna biyu waɗanda hanyoyin suna haɗawa da amfani da abinci na musamman magungunan gargajiya da kuma abin wasu al’adu ko dokoki na gargajiya don tabbatar da lafiyar uwa da jariri wasu daga cikin hanyoyin kula da juna biyu na gargajiya amfani da abinci na musamman a wasu al’adu ana ba wa mai juna biyu abinci da ke taimakawa wajen samun ƙarfin jiki da lafiyar jariri kamar dabino madara da zuma ana yin wasu ayyuka akwai al’adu da ke hana mata masu juna biyu yin wasu ayyukan wahala ko wuce gona da iri don kauce wa matsaloli ruwa ko shayi na ganye a wasu yankuna ana amfani da ganye kamar na shuwaka da magarya don rage raɗaɗi cikin don tabbatar da sauƙin haihuwa addu’o’i da tsafi wasu wurare ana amfani da addu’a ko wasu hanyoyin tsafi don kare mai juna biyu daga cututtuka ko matsaloli na aljanu ko yaya duk da amfani da waɗannan hanyoyi likitoci suna ba da shawara cewa ya kamata mata masu juna biyu su je asibiti domin samun kulawa da zamani tare da gwaji gwaje gwaje masu muhimmanci don tabbatar da lafiyar da ta jariri